Iimaliwa oyo tayi dhana onkandangala moshilongo kehe. Kapuna oshilongo kaashina oshimaliwa . Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho nondando yasho yayoolokathana, yili pomutungilo goshilongo shoka. Oshilongo kehe ohashi longitha iimaliwa yasho noshowoo ohaa vulu wo okulongitha iimaliwa yilwe yokiilongo yilwe . Kehe oshimaliwa oshina ongushu yiikolela koshilongo shayo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, ano iimaliwa oyili pomaludhi gayoolokathana. Oshimaliwa kehe oshina ongushu yasho yayoolokathana. Iilongo ohayi longitha iimaliwa yomoshilongo shayo. Noyamwe ohaya longitha iimaliwa yopiilongo yopopepi. Nonando ongawo, oshimaliwa kehe oshina ongushu yiilile.

Embakumbaku olyo oshinima sha simana komunafaalama. Nomolwaashoka oombaanga dhetu dhopashigwana odhi wete kutya embakumbaku olyo oshinima sha simana. Ohadhi vulu ihe nduno okukwathela aanafaalama opo ya fute nenge tutye yalande omambakumbaku gawo nombaanga taya vulu okulandako niimaliwa yayoolokathana nenge taya gandjako.

Uuna ombaanga yahala okuninga omathigathano ohayi gandja uuyelele wagwana moshigwana, taa kala yeshishi kutya kehe omuntu otavulu okumona uuyelele mboka, ohaa gandja ihe iifo, iifo moka mwa shangwa ethigathano nenge tutye komalungula hoka kehe gumwe omuntu eli paife ngeyika opo kehe gumwe avule okukutha ompito.

Omalovu oga simanekwa moshigwana. Aantu oyendji iituthi yawo ohaye yi dhana ye na omalovu ngoka gomomakende ngoka goshinanena. Omalovu ohaga landwa moositola odhindji. Oositola dhimwe odhi na omalovu ogo ageke, omanga oositola dhimwe hadhi landitha wo omalovu niikulya. Aantu oyendji oya simaneka omalovu noonkondo.

Monkalamwenyo yomuntu kehe owa pumbwa oshimaliwa. Oshimaliwa osho oshinima sha simana. Kehe shimwe to ningi nena ou na okukala tashi longwa koshimaliwa. Oshimaliwa ngele kushi na nena onkalamwenyo ihayi kala lela yu ukila ko, oshoka oshimaliwa osho hashi longithwa okulanda kehe oshinima mokamba yevi mongashingeyi.

Ngele ino mona, nena ino enda pomahala gomangeshefelo. Omahala gomangeshefelo ohaga kala ge na iinima oyindji, naambyoka wali inoo pumbwa, naambyoka wali wa pumbwa. Pehala nee mpoka oho vulu okuninga onkambadhala to ende meni lyomahala agehe paantu mboka taya landitha, wu tale shoka ye na, wu mone ngele owe shi pumbwa nenge ino shi pumbwa. Omahala gomangeshefelo ohaga kala gu udha iinima yomaludhi nomaludhi.

Kapena oshilongo inashi simaneka oshimaliwa nomedhina lyashaashoka oshilongo kehe ohashi ningi iimaliwa yasho. Kehe oshinima tashi inyenge mongaashingeyi ohashi inyenge koshimaliwa, kehe oshikulya toli nena owuna okushilanda pashimaliwa nenge nditye owushi na owala okupitila moshimaliwa. Iimaliwa yopaife oyo sha moshilongo oyo aantu haya longitha unene.

Aanangeshefa oyendji ohaya landitha iinima yawo peeha dhondjila nenge tutye momapaandanda moka muna oostola odhindji. Ohaya ningi nduno nee omathigathano oshoka keshe gumwe okuna shoka talanditha. Ethimbo limwe aalanditha ohaya kala yena iiinima yayooloka ya tulako oondando dhayooloka omuntu kehe okwahala okulanditha iinima yaye.

Oombaanga dhi hole tuu okuninga omathigathano. Shampa dha ningi omathigathano ohadhi pe aantu mboka ya sindana oshimaliwa koomuma oshindji. Aantu ohaya sindana nduno shampa ya ningi omathigathano. Oombaanga ohadhi ningi omathigathano ngaashi: okatanga kokoompadhi, uumbasikela, aantu taya matuka noyindjiyindji, yo aantu taya sindana nduno iimaliwa yawo.

Iimaliwa oyi li pomuthika gwa yoolokathana, ano yi li poondondo dha yoolokathana. Opu na iimaliwa mbyoka iishona noyi na ongushu onene nopu na iimaliwa mbyoka yi na ongushu ya yooloka. Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho oyi na ongushu ya yoolokathana kapu na oshilongo shi na iimaliwa ya faathana nande esiku limwe kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho.

Sho ehumoko tali ende lyu uka komeho, osho wo aakengeleli noombudhi dhi li moshigwana shetu , nomolwashoka aantu aluhe ohaya dhimbulukithwa nokukumagidhwa kutya naya kale ye li uupathi. Uuna omuntu te ku dhengele te ku pula onomola yoye yokakala owu na okushi dhinda, oshoka ku na okugandja onomola yoye ngoye ku na oku inekela omuntu.

Aantu oyendji kaye hole oseti yi na iinima oyindji. Oseti oyi na okukala ya simanekwa oshoka omo hamu thikile aayenda. Noyendji oye hole oseti yi na uunima uushuushuka, oshitaafula niipundi yasho noshowo iinima yilwe iishuushuka. Yamwe oye hole okutula mo omathano omawanawa nenge limwe ashike, opo oseti yi monike nawa.

OStandard Bank oyo ombaanga onene yopashigwana, ndjoka yi li moNamibia. Ombaanga ndjika oyi na esilohenda noyi na oshimpwiyu naakulupe. Unene ohayi longithwa kaakulupe moshilongo shetu, oshoka ndjika ombaanga ya mwena. Aakulupe kaye hole omikwesho, sho osho ye hole okuya kombaanga ndjika.

Oombanga odhindji odhi hole oku ninga omathigathano uunene tu omathigathano ngoka aantu ha vulu oku kutha ombinga mugo. Oyendji oha ningi omathigathano gopawudhano ngaashi okuhinga okambasikela, okumatuka pu talike ngoka ena ondapo, okudhana etanga noyindji namboka yeshi enditha nawa oha pewa omagano goshimaliwa shiikolelela k.

Oombanga dhetu odhindji dhopashigwana odhi hole oku gandja etumwalaka moshilongo kehe, mpoka pu na omakwatathano gawo ano nditye omayakulilo gawo kutya ohadhi monika peni. Ohadhi gandja ihe nduno oombambila nenge tutye iinima mpoka dha shanga kutya omakwatathano gawo oge li peni nohadhi monika miitopolwa yini.

Ehumo komeho olyetu etela iinima iiwanawa shili, ashike olyeetwetela woo noo nankali yokegulu, ano aafuthi, aakengeleli oyendji nomolwashoka oombanga dhetu olundji ohadhi kala noku tu kumagidha noku tu lombwela shoka shili moondjila naashoka kashili mondjila, opo twaa kengelelwe kaafuthi noku kala tatu kuthwa iinima yetu molwa iinima yokomalungula.

Iipundi yahongwa moomiti ohayi kala iiwanawa noya kola noonkondo, shi vulithe iipundi mbyoka ya longwa mopulasitika nenge miinima yimwe yi ili. Iipundi ya hongwa moomiti oyo iiwanawa ohayi kala yo oplala yo tayi gwayekwa oshinima shoka tashi kalitha onkalo yawo yi li nawa uule wethimbo ele.

Iipundi yopashinanena oyo ohayi kala momahala ga yooloka momahala ngaashi moombelewa, mookombitha nomomahala ngoka haga vulu okukala ga thika aanenentu. Iipundi mbyoka oya simana oshoka ohayi kuutumbwa kaanenentu noyina uundjolowele mokukuutumbwa.

Oombaanga dhetu odhina oshinakugwanitha noonkondo, omolwashoka inaya hala tu kale kondje noombanga dhawo. Ohaye tu fatululile noku tu lombwela kehe shoka tashi inyenge meni lyombaanga, uuna ya kutu omuntu omupe mombaanga yawo oyena oku tu lombwela noku tu tumina ethano, opo tu kale tushi aawiliki yetu naa komeho yetu.

Oombanga odhindji ohadhi ningi oonkambadhala opo dhi thikithe uuyelele nomatumwalaka noshowo uuyelele wapumbiwa moshigwana pomahala mpoka aantu ihaya vulu okuthika. Ohaya kutha nduno iinima yawo mbyoka haya vulu oku enda nayo opo yaka thikameke pomahala mpoka aantu taya vulu okuthika, taya vulu nande oku kalapo oowili dhontumba nenge omasiku gontumba opo yagandje uuyelele kaantu mboka ihaya vulu okuthika

Aantu oyendji mboka yeshi oku honga iinima yayoolokathana momiti oyo aanelago. Mbono yeshi oku honga iipundi niitafula oku za momiiti oyo aanelago oshoka iinima mbika ohayi longithwa kehe esiku na otayi vulu oku ya etela ondjambi yagwana opo yiimonene iiyemo yesiku kehe.

Eembaanga odhindji odhi na ehumokomeho ewanawa oshoka odhina ompito ndjoka ho vulu okutuma oshimaliwa shoye mokulongitha ongodhi yoye inooya kombaanga kokwene. Oshiima shika osho oshiwanawa oshoka oho vulu okutumina mukweni nande ke na oaccount yombaanga ndjoka oku mu tumina oshimaliwa shaye kongodhi yaye to longitha okakakata koye.

Aantu ngele taya hongo iinima yawo yomomiti nenge tutye okuza miipilangi nenge mu yilwe. Aantu mboka ohaya kala yena uunongo owundji, ano haya dhidhilike keshe epuko lyili po, no taya vulu lela okuninga oshinima shuukako no shili melandulathano. No molwaashoka ohashi kala sha simana unene opo aantu mbaka ya kale yiitulamo mokuninga iinima yawo.

Oombaanga odhindji moNamibia ohadhi ningi omathigathano ga yooloka. Nuuna wa yi pombaanga yontumba ndele taye ku pe wu ye methigathano lyongandi, oho vulu okusindana ndele to ikwathele noshimaliwa shoka wa sindana. Omathigathano ngoka haga ningwa moombaanga oga simana noonkondo.

Iipilangi oyina iinaku gwanithwa oyindji monkalamwenyo yomuntu, unene komagumbo gomiti. Iipilangi ohayi vulu oku kala ya longithwa okudhika omagumbo getu, moka hatu zi noshowo ohayi vulu oku kala ya honga iilongomwa ya yoolokathana, iipundi, uutaafula, iikwatelwa mbyoka hatu vulu oku lila ngaashi uutiti nayilwe oyindji. Iipilangi oya simana noonkondo.

Oombaanga dhopashinanena paife adhishe odhina omakwatathano gopaungomba goshali . Uuna ngele owa hala oku tuma oshimaliwa shoye ndele ku nasha omakwatathano geli nawa ,oho vulu oku longitha oombaanga dhoye nando kuna omakwatathano ga gwana . Oombaanga dho paife adhishe omakwatathano gopaungomba ogo shali .

Oshimaliwa osho oshi na omutse gomuntu, ano kokutya oshimaliwa osha simana momuntu kehe. Aantu yopaife nee ngaashi aanangeshefa naantu aakwawo, oshimaliwa ohashi kala oshindji noyendji paife ohaya yalula iimaliwa yawo komashina. Ehumo komeho olya eta uushina mboka woku yalula iimaliwa, aantu ihaya yalula we iimaliwa koonyala oshoka oya tila oku ninga omapuko.

Aantu mboka yeshi okutunga nenge okutotapo iinima ngaaashi iipundi niitafula oyo aanelago . Ohaya yeyi hongo miiti eta yeyitula oshinima hashi adhima opo yikale tayi monika nawa. Aantu mboka oyeshi okuhonga iinima iiwanawa. Ohaya hongo owala iinima yawo okuza momiti etayeyi tula oshinima shagwana sho opala shafa ekumbatha opo kuvule okukuutumbwa kashikale oshikukutu.

Ombaanga dhetu odhi na ehumokomeho tali endelele. Mongashingeyi ihaya ka tula we iimaliwa yawo meni lyoombaanga ashike oho vulu wo okupungula iimaliwa yoye to longitha eshina ndyoka lili kondje yombaanga muule wominute omishona lela, itashi kwata ethimbo ele na itashi ku kalitha wukale momukweyo omuleleka gwombaanga.

Aantu mboka ye na uunongo , okuhonga iilongwamo nenge iiyuma ya yoolokathana miiti, oyo aanelago, oshoka aantu yamwe ohaya vulu okulonga iiyuma nenge iipundi nenge iitafula ya yooloka momiti yo tayeyi landitha po taya mono iimaliwa yawo okuya kwathela meenkalamwenyo dhawo.

Ethigathano lyoshimaliwa Ethigathano lyoshimaliwa ohali vulu okudhanwa miilongo yi ili no yi ili, shi ikololela kiimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo moka. Ohayi dhanwa nduno pangodhi, to tula mo oshimaliwa shoye eto shi landa po iimaliwa yokoshilongo iikwawo ndele to vulu okuvena oshimaliwa shivulithe mpwaashoka wa tula mo.

Mongashingeyi ehumokomeho sho lyayi komeho, hawunene twaadha unene aantu ya kuutumba kiipundi nenge piitafula mbyoka ya longwa momiti ngaashi yetu yokomagumbo gomiti nenge ya longwa momisaati nosho tuu. Aantu yopaife oha kuutumba kiipundi iiwanawa nande ongawo oya hongwa shili momiti, ohayi kala ishewe yasiikilwa nomakumbatha ngono omaanawa ngoka tagoopalele yo tayi kala yili nawa okukuutumbwa.

Iimaliwa oya pumbwa okukala yili melandulathano . Kapuna omuntu lela ena oshimaliwa oshindji ihe oshimaliwa she kashi li melandulathano . Aantu oyendji ngele taya yalula iimaliwa koonyala, oyagwa na okukala yeli yaali nenge yatatu opo yakwashilipaleka kutya oshimaliwa oshomondjila, opo pwaakale nando entompakano

Ombaanga yetu yotango yopashigwana ohayi kwathele miinima oyindji molwaashoka ohayi gandja omauyelele ngele wahala okutotapo ongeshefa yoye ngele kuna oshimaliwa. Ohaya vulu okukukwathela mokutotapo oongeshefa yoye. Ohaye kupe ihe oshimaliwa shagwana opo wutepo ongeshefa yoye . Yo ohaye kukwathele wo miinima mbyoka toka pumbwa niikwathitho.

Aantu oyendji oye na ongeshefa dhayooloka okakele aantu kayeshi mpoka ye na okufala ongeshefa dhawo. Ito vulu okukala wu na ongeshefa megumbo wa tegelela aantu yeku lande megumbo . Ongeshefa opondjila, fala ongeshefa mpoka aantu ye hole mondoolopa osho wo momapandaanda opo yeku lande.

Ombaanga yetu yoStandard ohayi ningi oonkambadhala odhindji okuya moshigwana nokugandja aluhe omilandu dha yoolokathana kombinga yombaanga ndjika. Oye na oshinakugwanithwa okuya moshigwana, mpoka oshigwana itaashi vulu okuthika, yo ohayi yi moshigwana e ta yi gandja uuyelele wa gwana.

Okombitha oyo oshinima shotango hashi monika kaayenda megumbo lyoye, nomolwashoka mokombitha yoye owu na okukala wa landela mo iinima iiwanawa ngaashi iipundi niitaafula, opo wu vule okukala wa kuutumbika ko aayenda yoye mboka taye ya mo ngele we ya okutalelwa po nenge aanegumbo yoye sho tamu li uulalelo.

Iimaliwa oyo ongushu yoshilongo. Ohayi longithwa kehe pamwe, kehe oshinima hashi ningwa nenge oshikulya hashi liwa oshi na okukala tashi landwa noshimaliwa. Iimaliwa oyi na ongushu kehe moshilongo, oshoka oyo eike hayi humitha oshilongo komeho.

Iimaliwa, moshilongo kehe omuna iimaliwa. Iimaliwa yimwe ohayi kala momafo nayimwe ohayi kala iikukutu ano yimwe kayishi yefo. Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa mbyoka yomafo okulanda shaashi oyo yina ongushu yivulithe iimaliwa mbyoka iikukutu. Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho nohashi longitha iimaliwa yawo shi ikwatelela ponkatu yasho.

Aanongo oyendji nenge aantu mboka oonkulungu, ohaya ningi iilongomwa ya yoolokathana yo momagumbo. Yamwe yo muyo ohaya ningi oosikopa momakuma, ya ningwa miipilangi moka haya vulu okutula mo iikwatelwa ngaashi iihaya yawo nenge uuhalasa nosho tu.

Uuyuni wetu woshinanena keshe gumwe okwa hala okuna oshitukutuku, oshihauto shomagulu gane. Nomolwaasho eembaanga dhetu odheshi tu ningila oshipu opo tu kale hatu vulu oku kutha iitukutuku yetu neembaanga dhetu to kala ho futu nombaanga yoye ko mapungulilo.

Iilongo oyi na iimaliwa ya yoolokathana. Iimaliwa yimwe iikukutu niimaliwa yimwe ohayi kala ya ningwa moombapila, ano yomafo. Iimaliwa mbika ohayi kala ya yoolokathana. Unene iilongo ohayi kala ya ninga iimaliwa mbyoka iikukutu oyo iimaliwa iishona yoshilongo nayimwe mbyoka yi li moombapila oyo ya fa iinene yoshilongo.

Oombaanga dhetu dhomoshilongo ohadhi kala dhi tu lile po noonkondo, oshoka kehe ethimbo ohadhi tu kumagidha nkene tu na okukotokela omapungulilo getu nenge uukalata wetu womapungulilo, oshoka oshigwana oshi na unene aakengeleli nosho wo aafuthi mboka yi iteyela moshilongo shetu. Nomolwashoka, ombaanga ohayi ningi onkambadhala, opo yi tu kumagidhe.

Ehumokomeho olya koka noonkondo miilongo yetu unene eembaanga dhetu ohadhi kala owala hatu longitha eembaanga dhetu neengodhi dhetu dhopomake. Nomolwashoka olundji inatu pumbwa okutaalela po etungo lyombaanga opo wu kuthe oshimaliwa nenge wu tale oshimaliwa shoye kutya oshithike peni, aluhe ongodhi yoye yo peke oya simana noyo wuna okulongitha.

Iilonga yoyene iidhigu okumonikwa, ihe ngele omuntu wu hole okunyangadhala oshihwepo okukala wuna omangeshefelo goye. Oto vulu okulanditha kehe shoka ngele owuna ofaalama nenge owuna oshikunino oho vulu okulanditha mo iilikolomwa yoye to ningi ongeshefa yoye, to kala ho landitha iilikolomwa yoye ayihe mbyoka ho mono pomahala ga yoolokathana, tamwiimonene oshimaliwa.

Ngele owa adha omuntu eshi okulonga omiti, eshi nande oku honga iipundi, iitaafula, uutiti nayilwe oyindji, omuntu ngoka oha vulu oku imonena oshilikomwa shili nawa niimaliwa yili nawa, oshoka mongaashingeyi aantu oyendji ohaya longitha iinima mbyoka ya longwa momiti unene iipundi, iitaafula nayilwe oyindji.

Iipindi aluhe opondjila. Uuna wa hala iiyimati, oyendji ohaya kala pondjila taya landitha iiyimati yawo. Ehogololo okungoye mwene wu tale shoka wa hala. Aantu oyendji ohaya yi pooha dhoondjila ya ka landithe iiyimati yawo yo ya vule okumona iimaliwa yawo.

Iimaliwa oya yooloka pakulongwa, kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, ya longwa yi ili koshilongo oshikwawo. Ashike iimaliwa ayihe iimaliwa. Oshimaliwa shayo otashi vulu oku kala itaashi longo koshilongo oshikwawo ihe ngele oweshi tula miimaliwa yoshilongo oshikwawo, nena otashi ka longa nombili.

Oombaanga dhetu dhopashigwana unene moshilongo shetu odhi hole okuninga omathigathano, dhi hole ano aantu tayi inyanyudha yo taya mono nduno iiyemo shaa ngoka eya tango nenge a piti, oha pewa sha nomolwaashoka oyendji ohaya kutha omathigathano ngaka, ongele omathigathano gombasikela, omathigathano gokumatuka nenge tutye okatanga kokoompadhi

Iikwatelwa oyi li pamaludhi ga yoolokathana omuntu oshi ikolelela shoka wa hala okukwatela mo moshikwatelwa kehe. Iikwatelwa yimwe ngaashi mbyoka hatu pakele mo iikutu yetu nenge tutye iikulya yetu ohayi kala ya longwa miinima ya fa oonayilona. Ano iikwatelwa iiwanawa ohayi vulu okukala ya londathana mpoka yi li melandulathano nawa.

Oombaanga dhetu odhindji ngaashi ombaanga yetu yaNEDBANK oyi hole okuninga omathigathano gomaudhano, unene ombaanga ndjika ohayi ningi omathigathano gokambasikela nenge aantu taya matuka oshinano oshile, opo ya mone kutya, olye ta thiki tango kuyakwawo. Omathigathano ngano aantu oye ga hole noonkondo.

Kehe omuntu okwahala okuna oshimaliwa oshoka oshimaliwa owala tashivulu oku ku kwathela mongashingeya iimaliwa oyo hayi inyengitha kehe shimwe moshilongo shetu. Kehe gumwe owuna okukala wuna oshimaliwa opo wuvule oku ilandela shoka wapumbwa nomolwaashoka oshimaliwa mongaashingeyi esimano.

Ongoma ohayi holekwa pondjila omukulu gwonale tati, nongeshefa yoye ngele owahala yi landwe nawa yo eta pondjila, aluhe mpoka wu wete kutya opo pe pandaanda lyaantu haya endepo opo tula ongeshefa yoye opo ngoye wiimonene mo iiyemo yoye. Ongeshefa ngele oweyi tula mokuti moka mwaana aantu nena osima yowala, tula ongeshefa popepi naantu.

Kapena oshilongo kashina omahala gokulandithila iilongo oyindji oyina omahala gokulandithila ga yoolokathana ,iilongao yimwe nokuli ohayi topola kutya ehala ndika lyomalandithilo otali landitha iilandithomwa yoludhi luni nehala ekwawo otali landitha iilandithonwa iikwawo nonande ongawo iilongo yimwe ohayi kala niilandithinwa yili munwe oku gweye mwene to hogolola kutya oto kalanda peni.

Ndishi olundji okuna ngaa aafuthi nenge tutye aakengelelimuntu mboka. Nomolwashoka Oombaanga dhetu olundji aluhe ohadhi ningi onkambadhala opo dhitu lombwele aantu mboka haya longo moombaanga dhetu dho pashinanena paife. Nomolwaashoka ohaya tula komalungula nenge tutye miifokundaneki omadhina gaantu mboka no mathano gawo.

Oshimaliwa osho shina ongushu kehe mpoka toyi, nomolwaashoka ngele wa hala oku landa sha owu na oku taambathana nomuntu oshimaliwa, opo wu mone shoka wa hala. Aluhe iinima ayihe hatu longitha kombanda yevi huka, ohatu yi mono medhina lyaashoka hatu vulu oku yi landa nenge tatu taambathana nayakwetu, to yape oshimaliwa ngoye te ku pe shoka wa hala.

Oostola odhindji moNamibia ohadhi landitha kehe shimwe, oostola dhimwe odhina iikulya, dhimwe odhina iikunwa, nadhimwe odhina oshina mumwe. Olundji oostola dhopaife odhina kehe shimwe ngele owa hala nande iikunwa nenge owa hala nande iikulya otoyi owala mostola yimwe nde tomana iinima yoye ayihe inoya koostola dhimwe ishewe.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, iimaliwa yetu yomoshilongo shetu sha Namibia oyo ya yoolokathana yili pamafo nayimwe piimaliwa iikukutu . Iimaliwa Yetu oyina ongushu ya yoolokathana a yi vulithe iimaliwa yiilongo yi iki. Ano Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yoolokathana.

Iipindi aluhe okontu, iipindi opoo ndjila dhopate moka ano shala okutya iipindi aluhe ngele owahala okulanditha iinima yohe owuna kufala iinima yoye mpoka tapu ende aantu noyendji ohafala iipindi komapandanda, pondjila dhopate noshowo kehe mpoka hapu vulu okweenda aantu opo yavule okutalamo miipindi yoye yo yalande shoka yahala.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho yayooloka. Iilongo yimwe oyina yomafo niikukutu, yimwe oyina owala omafo. MoNamibia omuna iimaliwa yomafo niikukutu hayi kudhile naambi yomafo yafa oombapila. Iimaliwa oya simana koshilongo kehe.

Kapena oshinima hashi kala shili melandulathano inaashu pakelwa nawa. Nolundji ohatu longitha eesikopa okupakela iinima yetu, nenge oombapila dhetu, nenge iikutu yetu opo kehe shimwe shikale shili melandulathano. Iinima oyihole yapakelwa opo yikale yoopala no yikale yili melandulathano, opo nangoye yi kupe ompito ya eguluka okukala toyi kongo yili melandulathano.

Oombaanga dhetu odhindji odhe etelela ehumokomeho, ashike ehumokomeho olye etelela iinima oyindji moka tu na okukala twa kotoka, ihe oombaanga dhetu ohadhi vulu okuninga shili oonkambadhala, opo dhi tu londodhe molwa ookalyamupombo nenge tu tye aakengeleli mboka haye ya poongodhi dhetu nenge tu tye komalungula getu.

Omuntu onkulungu oye ngoka ta vulu oku totapo oshinima okuza moshiti, moshifo nenge miinima ya yooloka omuntu ngono ohiithanwa onkulungu. Opuna onkulungu dhimwe dhoka hadhi vulu okweetapo iipundi niitaafula okuza miiti.

Ino mona iipindi ongele shila ino ende kondje yegumbo lyoye nenge tu tye mondoolopa yontumba. Iipindi aluhe opondjila. Aantu ohaya tula iipindi yawo mondjila nenge tu tye momapandaanda moka hamu ende aantu oyendji, opo ya vule okumona shoka taya landitha sha yoolokathana nokukala taya landa iilikolomwa yawo nenge iinima yawo mbyoka ya pumbwa esiku kehe.

ONedbank oyo ombaanga onene yopashigwana yili moVenduka ombwaanawa shili oshoka ihayi kala yuudha. Ohayi kala yina omathigathano ga yooloka. Oyina aantu yena oomwenyo ombwaanawa nohaya gandja omayakulo omawanawa uune tuu kaakulupe oshoka ihayi kala yina aantu oyendji.

Iipindi aluhe opondjila. Iipindi aluhe okolwaanda nenge tutye pepandaanda mpoka hapu ende aantu oyendji, unene ngele owa adha iipindi yuunamiti ano yiikwamboga nosho tuu iipindi mbika ohayi kala yo opala noonkondo kehe gumwe ohakala ta landitha shoka hakunu ngele tutye omakwaava, ngele tutye omayapela niiyimati oyindji.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yoolokathana, kapena oshilongo shina iimaliwa yafa yoshilongo oshikwawo. Omolwashoka oshimaliwa kehe ohashi longithwa moshilongo shasho shi iko lelela pamuthika gwondondo yasho. Aantu oyendji ohaya longitha iimaliwa yomiilongo yawo oshoka yina ongushu yili hwepo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa ya yooloka. Oyendji oye na iimaliwa mbi ikukutu niimaliwa mbi yi li momafo. Natse moshilongo shetu otuna mo iimaliwa ikukutu niimaliwa mbyoka ha twii thana iimaliwa yomafo. Alushe iimaliwa mbi yi shona oyo hayi tulwa miimaliwa mbi yi kukutu, yo iimaliwa mbi yinene oyili momafo.

Oombanga dhetu dhopashigwana odhi tu hole unene noonkondo dho odhishi kutya moshilongo shetu omuna oonkambadhala odhindji ndhoka aantu taavulu oku ninga opo yavule okutu kutha iinima yetu nenge okutu yuga nokutukegelela . Oombanga ohadhi ningi oonkambadhala dhitupe omadhiladhilo nenge omilandu ndhoka twapumbwa okulandula opo tukale twa gamenwa.

Wa hala okulanditha olushe owu na oku fala iipindi kontu, pondjila, nomolwaashoka oyendji yomuyo oha ya fala iipindi yawo meendolopa, ano tutye momangeshefelo moka muna omahala ga yoolokathana neesitola odhindji, mpoka ha pu vulu okweenda aantu oyendji, opo ya mone shoka tolanditha yo ya vule oku kala ya landa shoka ya pumbwa oku zilila miipindi yoye.

Ombanga yetu yopashingwana yaNEDBANK oyi hole okuninga omathigathano unene, konyala kapuna ombanga yi hole okuninga omathigathano yafa ndjika. Ombanga ndjika oyi hole okuninga omathigathano gokumatuka nosho woo omathigathano goombasikela, oye hole aantu tagongala pamwe etaye ya ningile uuwanawa owundji.

Omeya ogo omwenyo. Omeya oga simana kehe egumbo olya pumbwa oku kala lina omeya oshoka omeya ogo hatu longitha mokuteleka nomoku ikosha no miniima oyindji nomolwashoka otuna oku kala twega kwata nawa oshoka omeya ogena uudhigu okukunikwa. Aantu yendji ohaya ningi nduno una ta kosho iiyaha oyena oshinima moka haya tenteke iiyaha yawo opo ya koshele omeya itaga matuka.

Oongeshefa dhimwe nenge tu tye aantu yamwe ohaya kala yena oshimaliwa oshindji nomolwashoka oyendji oya pumbwa omashina ngoka haga vulu oku ya lula oshimaliwa. Inaya hala nande oku ninga omapuko ngele taya yalula oshimaliwa keenyala . Oyendji ohaya longitha omashina gopashinanena ngoka haga yalula iimaliwa opo yashilipaleke kutya oyeli mondjila.

Kehe oshilongo oshina ethigathano ndoka hali dhanwa lyopashimaliwa, hali dhanwa koongodhi, oforex trading. Aantu ohaya dhana ethigathano ndoka taya tula mo iimaliwa yawo, e taya landa nenge otaya landitha oshimaliwa shawo, ya tale ondjundo yoshimaliwa ndjoka tayi yi pombanda, yo yu hupipaleke iimaliwa yawo mbyoka ya tula mo.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa ndjoka hashi longitha, kehe miimaliwa yoshilongo kehe omuna nee kutya omuna iimaliwa ingapi yoshilongo oshikwawo. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yayooloka nakehe oshilongo ohashi longitha iimaliwa yasho.

Eembaanga dhetu odhindji odhihole omathigathano . Oombanga dhetu ohadhi ningi omathigathano ga yoolokathana ngele etanga lyokoompadhi ,etanga lyomeme nolyootate. Ethigathano lyokambasikela noshowo ethigathano maantu oku matuka niinamwenyo ya yoolokathana shika ohashi nyanyudha unene naantu oyendji ohaya kutha ombinga.

Ondoolopa ohayi kala yu udha noonkondo. Aantu oyendji ohaya ka konga iinima yawo nomolwashoka ngele to yi mondoolopa ou na okukala wa takamitha, oshoka mondoolopa omu na aantu oyendji mboka ye endela okukonga iinima yawo mbyoka ya pumbwa po opu na wo mboka ookalyamupombo mboka haye tu yugu iinima yetu nomolwashoka owu na okukala wa kotoka, oshoka aantu oyendji noonkondo.

Aanenentu yo piafe nenge tutye aanushimba, oye hole mookombitha dhawo mwa opala. Oyendji yomuyo ohaya kale yena ookombitha dha opala, tha tulwa uutafula womomakuma mboka hawu pungulile iinima ya yoolokathana noshowo ooradio dhomizizimbe dha opalekwa dha tulwa mekuma. Opo okombitha yi kale tayi monika nawa, nuumate wa yalwa pevi nawa.

Okuna aantu oonkulungu noonkondo, Pena aantu mboka haa vulu oku totapo oshinima eetayi shiningi oshiwaanawa tashi vulu okulongithwa. Opuna woo aalongi yiipundi mboka haa vulu okulonga iipundi miiti eetaaye yi tula omalapi omawanawa tashi longwamo nawa eetashi vulu oku kaatumbwa kukeshe ngoka ta vulu ko.

Ombaanga yaVenduka oho vulu oku tulamo oshimaliwa shoye, to shi tulamo ne lalakano opo shikoke, toya wu ke shikuthemo ethimbo lyoye ngele lya adha. Oshimaliwa ohashi vulu oku koka shili kombaanga yoye ngele ito shi gumu, no otovulu oku keshi landa iilongwamo mbyoka yasimana ngaashi omalamba gokumininkila noyindji yo mu yo.

Ombaanga yetu yotango yopashigwana oyi na omalandulathano omawanawa noyi na wo omakwashilipaleko ogendji. Ohayi vulu wo oku ku kwathela wu kale wu na ehauto lyoye lya gamenwa, wu kale ho futu nuuna wa mona oshiponga nenge ehauto lyoye kali li nawa oto vulu oku ka tala oshimaliwa e to pangelitha ehauto lyoye nawa.

Iipundi yoshinanena oyindji ohayi longwa monguwo nenge tutye hayi longwa miinima mbyoka ya kola unene yafa oonguwo dhiiyamakuti nenge tutye omamate gakola haga landwa moongeshefa, nomoongeshefa dhili momaludhi ga yoolokathana

Omaudhigu ogeli kehe pamwe noshowo oompumbwe kehe gumwe okudhina. Aantu oyendji ohaya yi meesitola yaka konge eempumbwe dhawo, ano ya ka lande shoka ya pumbwa meenkalamwenyo dhawo. Aantu oyendji ngele taya yi meesitola, eesitola ohadhi kala dha pakelwa nawa shi ikolelela kwaashoka wapumbwa, iikulya oyi ili le, oothewa odhi ili le niinima iikwawo.

Kehe omunangeshefa aluhe elalakano ohali kala limwe alike ndoka lyokutya opo wu kale wuna ongeshefa yoye yu uka komeho yina aantu oyendji, nomolwaashoka ombaanga odhindji ohadhi e ta po omathigathano, opo ya andile aantu ya kale yeli moombaanga dhawo taya ningi oompungulilo dhawo nomolwaashoka ngele yeshi ningi otaya vulu oku isindanena sha.

Ngele kuna oshimaliwa nonkalamwenyo yoye kayi li nawa. Oshimaliwa osho shimwe shotango sho miipumbiwa yomuntu. Kehe mpoka toyi , kehe shimwe to longitha, kehe mpoka wuli owuna okukala wa pumbwa okulongitha oshimaliwa opo owala onkalamwenyo yoye yi kale nawa. Nomolwashoka otwa pumbwa oshimaliwa kehe gumwe.

Uuna tamu ningi iilongi nenge tamu ningi oonkundathana kamu lyaathane kokule mwahala oku kundathana sha ohamu kala ngaa mwakuuutumba koshipunditi, koshitaafula ishinene mwatya iipundi ya dhingolokathano opo mukale tamu uvu shoka tamu kundathana nenge mukale tamu igidha aantu yamwe mboka inaya pumbiwa moonkundathana dheni yu uveko.

Aantu mboka kaatushi okuhonga iinima yomomoti ngaashi iipundi niitaafula yetu yomookombitha nenge yokulongitha momagumbo getu, ohatu vulu oku kalanda koositola. Ope na oositola ndhoka hadhi vulu okulanda iinima mbyoka okuza kiilonga yayoolokothana, yo tayeya okulanditha nawa tu vule okutula mookombotha dhetu.

Oositola moshilongo odho odhindji nohadhi kala oonene momapandaanda. Oositola dhimwe ohadhi kala dhina kehe shimwe shoka wapumbwa aantu ohaya pakele oositola dhawo nawa. Iinima yapakelwa opo aantu mboka tayeya oku landa yeyi mone sho yili nelandulathano. Oositola ohadhi kala dhu udha iinima yimwe oyina ondilo nayimwe oyina ombiliha

Mongashingeyi ehumokomeho olye tu etela iinima oyindji. Mongashingeyi aantu ngele oye li momagumbo gawo nenge moombelewa moka taya ningi iinima oyindji, aantu ohaya longitha uushina okuyalula nenge tu tye omashina ngoka ge etwa koshinanena gokuyalula iinima yawo.

Okombitha yegumbo kehe, nenge tutye okombitha yombelewa kehe, osho oshinima shoka ha shi monika, tango kaantu ngele ye ya oku yalelapo, nomolwaashoka, kehe gumwe oha kambadha opo aninge okombitha ye ombwaanawa, ta yoopalele nawa, ano ta yi nana aatalelipo yina iitafula yi li monkalo ombwanawa no ha yi kala yo opala noonkondo.

Nedbank oyo ombaanga yi li mo Namibia onene hayi longithwa kaakwashigwana okupungula iimaliwa yawo nokukala ye na iimaliwa yawo ya siikililwa nohayi vulu okukala tayi gandja oshimaliwa kehe ethimbo kondje nenge meni lyombaanga ethimbo kehe wa pumbwa oshimaliwa shoye.

Esiku lyohole olyo esiku lyasimana moshilongo keshe ,oshilongo kehe ohashi dhana esiku lyohole ndyoka halikala lyashangwa mokandjalula masiku keshe komvo .Esiku lyohole olya simana, nomolwaashoka eembanga odhindji ohadhi ningi omathigathano okukala pena shoka tashivenwa mesiku lyohole .

Oombaanga dhetu odhindji ohadhi kwathele oongeshefa dhimwe, opo dhi ninge omathigathano. Ombaanga tayi vulu okukwathela ositola yontumba, opo yi vule okukala ya ninga ethigathano kombinga yoshinima nenge omositola, opo aantu ya sindane yo taya pewa oshimaliwa nenge taya pewa iikulya okuza mositola moka nenge shoka shi li mositola moka.

Mongaashingeyi aantu oyendji ohaya longitha uukalata wawo, uukalata okulanda iinimayawo mbyoka ya pumbwa. Oyendji oye na uukalata mboka woposhinanena iyaya gandja we iimaliwa ano keemuma. Ehumokomesho olye ya niinima oyindji nomolwashoka aantu ohaya gandja owala uukalata wawo nokulanda shoka ya hala.

Oshilongo kehe oshina omithigululwakalo dhasho nosho wo tuu omikalo dhasho noshowo oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa yoshilongo ohayi kala ya yoolokathana moondondo dhi ili nodhi ili. Iilongo yimwe oyina iimaliwa mbyoka iikukutu naambyoka yomafo niilongo yimwe oyina owala iikukutu nenge tutye omafo gowala. Oshilongo kehe oshina oshimaliwa sha yoolokathana noshina ongushu ya yoolokathana.

Aantu ohaya vulu oku kala yena iipulangi nenge tutye omiti moka haya vulu oku longa iinima ya yoolokathana. Unene iipundi nenge tutye iitaafula oyindji ohayi hongwa miipilangi nenge momiti. Aahongi oko ye li yena uunongo owundji no iinima mbika ohayi monika nawa, ngele omuntu amana oku honga oha vulu oku keyi landithapo opo avule oku mona iiyemo yi li nawa.

Iipindi aluhe okondjila, kehe gumwe a hala oku landitha oha kambadhala opo a tule iilandithomwa ye mbyoka pondjila mpoka nenge tutye mepandaanda moka hamu ende aantu oyendji. Nomolwaashoka twaadha omapandaanda gena aantu taya landitha iinima ya yooloka. Aantu otaya landitha iinima yawo opo ya mone mo sha shokulya nenge iimaliwa yo ya vule oku ka landa shoka ya hala.

Oosikopa dhomekuma ndhoka hadhi tulwa mekuma ohadhi kwathele wo oku siikilila iinima oyindji. Thimbo limwe aantu yamwe ohaye dhilongitha oku tula mo iikunwa yawo ngaashi oshampeina nayamwe ohayedhi longitha oku tulamo omathano gawo neenzapo dhawo ndhoka yahala dhi kale tadhi monika nawa megumbo kehe.

Moondoolopa omu na aantu ya yooloka. Moondoolopa omu na oongeshefa dha yooloka. Kehe gumwe ngele ta yi mondoolopa, ota ka konga uuthigona we wopawumwene. Gumwe ota ka konga okunwa, okulya, omagadhi nenge osuuka. Kehe gumwe omondoolopa ngaa u uka a ka lande shoka a pumbwa.

Oombaanga dhetu ohadhi kwathelepoonkatu dhi ili nodhi ili. Ohadhi gandja oshimaliwa kwaa mboka ye shi pumbwa nohadhi vulu wo okukwathela miinyangadhalwa yi ili noyi ili, moka aantu haya vulu okupewa oshimaliwa oshindji noonkondo, opo ya kwathele onkalo ndjoka yi li pehala nenge pomudhingoloko gontumba.

Omagumbo gomondoolopa ogeli poonkatu dha yooloka. Mondoolopa kehe omuna omapandaanda ga yooloka. Opuna omapandaanda ngoka ha ga kala aanenentu , opuna omapandaanda ngoka haga kala aantu yopokati, po opuna omapandaanda ngoka ha ga kala aathigona lela mboka ihaya vulu oku iyambulapo nasha. Egumbo lyomuntu kehe mondoolopa olya ikolelela kiiyemo ye kutya ota vulu ngiini.

Oombaanga odhindji ohadhi ningi omathigathano ga yooloka, aantu oyendji oye hole oku kutha ombinga momathigathano ngoka gomoombaanga, oshoka ohaya gandja omasindano ogendji omawanawa. Oombaanga dhimwe ohadhi ningi omathigathano ngoka ngaashi okatanga hono okashona haka dhanwa mokapale taka tulwa muumbululu, omatanga gokoompadhi, omathigathano goombasikela nomathigathano ogendji.

Iipundi yo pashipilangi oyo iiwanawa ngele oyalongwa komuntu omunkulungu. Ohayi vulu okukwathelela moombelewa noshowow yamwe ohaye yi tula mookombitha dhawo, opontayi vulu okumonikwa nawa. Aantu mboka yeshi okuhonga iipundi nenge iinima yilwe momiti, ohaya hongo nawa e taye yi gwayeke oshinima hashi tayima opo yi opale.

Omukulu gwonale okwa tile ongoma ohayi hokelwa pondjila iipindi opondjila omolwasho ngele owuna iipindi yoye nena owuna okuyi. Ninga ongeshefa yoye, opo aantu taya mono kutya ngoye omunangeshefa wuna shika nashiyaka molwashoka aantu oyena oongeshefa dha yooloka taya landitha iihongomwa iipindi yawo.

Iipundi ya hongwa miiti noya payindwa nawa yi li pashinanena ohayi monika unene nawa ngele oyi li mokombitha. Iipundi mbyoka ohayi kala yi na ondilo shili, ihe aanongo ohaye yi hongo nawa momiti e taye yi gwayeke nawa oshinima tashi tayima, opo yi kale tayi monika nawa inayi fa we omiti moka ya hongwa.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yooloka, pethimbo nee limwe oshimaliwa otovulu okuya nasho koshilongo shi ili ndele otashi kakala shagwa ongushu okukala tashi longo moshilongo moka .nomolwaashoka uuna totalelepo oshilongo shi ili kambadhala wu shendje iimaliwa

Okombitha. Okombitha olyo ehala moka hamu telekelwa iikulya iiwanawa. Mokombitha otovulu oku adhamo iikulya yomaludhi gayooloka esiga lyoku telekela , uuyaha mpoka tovulu okukwatela iikwatelwa yoye moka tovulu woo oku tenteka noku pungula. Ookombitha dhomagumbo gopashinanena ohadhi kala dho opala noonkondo.

Oshilongo kehe oshina omuthigululwakalo . Oshitunda nohedhi oshilongo nomuthigululwakalo gwasho. Ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa nomolwaashoka iimaliwa yimwe ohayi kala yili miikukutu hayi vulu okukwelengendja nayimwe oyindji ohayi kala yili momafo. Kehe oshimaliwa oshina ongushu yiikwatelela koshilongo shasho.

Ongula kehe aantu ohaya li iikulya ya yoolokathana, opo yi vule oku tunga olutu lwo lukale luna oonkondo oku kalonga iilonga yesiku kehe. Aantu ohaya li nee iiyimati ya yoolokathana osho wo omboloto nosho woo iikulya yilwe yagwedhwa po poshitaafula shokulya ongulonene.

Oombaanga dhetu odhina omathigathano ogendji. Oombaanga dhetu dhimwe ohadhi vulu okutupa omahwepopaleko nege tu tye iinima mbyoka hayi vulu oku tukwathele wo monakuyiwa. Tu tye oombaanga dhetu ohadhi vulu oku etapo oshinima shokukala to kutha iimaliwa, ngoye taya vulu oku ke ku fumbika niimaliwa mbyoka wa kala ho nanwa komweedhi kehe.

Oongeshefa dhimwe moondolopa odho oonene unene. Ongeshefa kehe odhili pandondo dhayoolokathana. Opena oongeshefa dhoka dhina kehe shimwe dhoka hadhi kala dha pakelwa nawa iinima yili melandulathano. To vulu oku mona kehe shoka wahala. Po opena oongeshefa dhoka ooshona hadhi landitha owala oyimwe yimwe yomoompumbwe dhoye.

Omukulu gonale okwa tile oonkulungu oko dhi li, oonkulungu odha valwa shili. Omuntu ta vulu okuhonga oshihongomwa momuti teshi hongo okuza petameko eelela sigo oshinima tashi kala oshinima oshiwanawa tashi vulu okulongithwa wo nokaanenentu sho tashi vulu wo shi mu etele iiyemo.

Oonkulungu oko dha valwa. Omuntu ngele owa adha eshi oku honga nenge tutye omuhongi gwiipilangi nena owuna oku fuuka, oshoka aantu mbaka oyena uunkulungu owundji, oshoka ohaya vulu oku honga kehe shimwe moshipilangi, tashi vulu oku kala tashi monika nawa, wahala nokuli wutye inashi ningwa komuntu, osha ningwa nando okeshina, ashike uunkulungu womuntu.

Mongashingeyi aantu oyendji oya za konima yesiga ano aantu oyendji oyeetelelwa uuyaku mboka wu li moshinanena. Aantu ihaya kuutumba we kiipundi yimwe kaa yi shi iipundi yopashinanena hayi kala ya opala yili mookombitha dhetu. Aantu yongashingeyi oyena uukwatya wu li komeho.

Eenkulungu oko dha valwa, eenkulungu aantu mboka yeshi oku totapo oshinima ano tutye okweetapo oshinima okuziilila momuti nenge okuziilila mevi, ano taa tholomapo oshinima ngeshi shili. Eenkulungu odhi ndji odhi shi okuhonga iipundi nenge iitafula okuziilila momiti, nohadhi kala dha tya iinima iiwanawa ta yedhi gwayeke shaashi oshipundi opo shikale tashi tayima nawa sho shoopala nawa.

Momathimbo goshinanena aantu oya simaneka iipundi yoshinanena. Aantu kaye hole we okukuutumba kiipundi yomiti mbyoka kwali hayi kuutumbwa kaakuluyonale . Pethimbo lyopaife aanongo otaya longo iipundi mbyoka yalongwa yafa wakuutumba koshikuusinga yo oyina uuwanawa wu vule wiipundi yomiti.

Ehumokomeho lyetu lyopaife olya huma komeho noonkondo. Aantu monale otwa li hatu longitha tatu yalula iimaliwa koonyala, ihe paife ehumokomeho olye tu etela po omashina ngoka haga yalula iimaliwa kutya oyi li ingapi noshowo tatu longitha wo ookompiuta noongodhi dhetu dhopomake okukala tu na ekwatathano li li nawa nayakwetu.

Ngele owa hala okukala wu na oseti yoye ombwanawa nenge yo opala yi li lela ponkatu yokukala ya kuutumbwa kaayenda owu na oku yi landela iipundi yongushu niitaafula yongushu mbyoka lela tayi kuutumbwa yopalela moseti yoye naantu shi taye ya mo oye wete kutya mbika oyo iipundi yongushu.

Namibia nkene sha za, oshilongo osha kala hashi lelwa kaalumentu. Aapelesitende ayehe ya za ko ye li yane oya li aasamane. Ihe Namibia okwa li a silwa ohenda sho a pewa omupelesitende gwomukulupe: kuku ndohotola Netumbo Nandi-Ndaitwah, gwotango omupelesitende gwaNamibia omukulukadhi.

ONEDBANK ombaanga onene yopashigwana. Ombaanga ndjika oyi na esiloshimpwiyu lyoofamili. Koombaanga ndjika oho vulu oku indila omukuli gwoku kwathela ofamili yoye noshowo omukuli gwoku tunga egumbo lyoye.

Omagumbo getu gopamuthika gopandoolopa ohaga kala omawanawa noonkondo. Ohaga kala ga tungwa omawanawa noge na iipundi yondilo mbyoka hayi adhika pehala lyomakuutumbilo nosho wo megumbo alihe. Iipundi mbika ohayi kala yi na ondilo noonkondo nohayi kuutumbwa kaayenda nokaanegumbo esiku ya hungila.

Tanzania osho oshilongo shili muAfrica. Nasho oshina oshimaliwa pandondo yo shosilongo shawo. Iimaliwa yawo oya yoloka kiimaliwa yiilongo yilwe. Nomolwasho kehe oshilongo unene oshina iimaliwa yasho mbyoka hayi longithwa. Nohayi vulu wo oku longithwa miilongo yopuushinda yilwe.

MoNamibia omuna ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi thanwa ombaanga yotango yopashigwana. Ombaanga ndjika onene noonkondo nohayi kwathele aambala ayehe moNamibia. Ohayi kwathele nuudhiginini noyi na ongushu mokulongithwa kaaNamibia ayehe. Oyo dhingi.

Oomeme oyo oonakuvala yetu. Nomolwaashoka mondjalulamasiku yetu yoshilongo kehe, oomeme oya pewa mo esiku lyawo ndoka tali dhimbulukiwa kuuyuni awuhe ano esiku lyoomeme. Nomolwaashoka esiku ndika olyi na okudhimbulukiwa nolya simanekwa koyendji yomaantu naanangeshefa ohaya ningi omathigathano mesiku ndika.

Eembanga ondhindji odhi hole okuninga omathigathano, uuna tadhi ningi nee omathigathano aantu oyendji ohaya hongala ndele taya ningi omathigathano ga yoolokathana. Thimbo limwe aantu ohaya ningi omathigathano uuthanguthangu, thimbi limwe ohaya ningi omathigathano gokumatuka nolwindji ohaya ningi omathigathano gokuyoga momeya. Eembanga ohadhi iiningwanina iiwanawa niinyanyudhi kaantu yawo.

Oshilongo kehe oshina oshimaliwa yasho. Oshilongo kehe ohashi longo iimaliwa yashobya yoolokathana kiilongo yilwe. Oshimaliwa kehe moshilongo oshina ongushu yasho shi ikolelela moshilongo kehe. Iimaliwa kayina ongushu ya faathana nomolwashoka iimaliwa kehe oyina ongushu yawo, nohayi longithwa piilongo ya yoolokathana.

Aanangeshefa mboka lela haya vulu okukwata oshimaliwa oshindji kehe esiku oyena omalalakano noyena omashina ngoka haya longitha okuyalula iimaliwa ngele itayi vulu okuyalulwa koonyala. Ogaya longitha omashina ngoka okuyalula iimaliwa inapuya nande entumpakano lyasha.

Iimaliwa oyo oshinima sha simana komuntu kehe. Ngele kunasha oshimaliwa nena kandiwete wuna shoka tovulu okuninga monkalamwenyo yoye. Iimaliwa oya yooloka ano kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho noyina ongushu shi ikolelela koshilongo shawo.

Oshimaliwa shomoshilongo kehe oshi na ongushu shi ikolela kongushu yooshilongo shawo. Mongashingeyi oshimaliwa osho omutse goshilongo. Kehe shoka to ningi owu na okulongitha oshimaliwa. Kehe shoka to landa owu na okulanda to longitha oshimaliwa nomolwashoka ongushu paife oyi li miimaliwa.

Aanangeshefa oyendji nenge oositola odhindji dhono hadhi landitha iilikolomwa aluhe ohadhi longitha oombaanga oku ninga omathigathano nenge okufanditha iilongomwa yawo. Ombaanga ombwaanawa oku kala tayi longithwa oku gandja uuyelele wa gwana kombinga yongeshefa kehe.

Kapena omuntu kehole iiyimati, oshinima shilipo osho shika owala kutya kehe gumwe okuna oshimati shoka ehole ,omahala gomalandithilo ongena iiyimati yayoloka, ehogololo okomuntu kehe oku kutha shoka, kehe oshimati shoka ahala nenge nditye okulanda oshimati shokà ahala ngele oku wete oshanawa momeho ge.

Oombaanga dhetu odhina esilohenda olindji maakwashigwana yadho ohadhi vulu wo okugandja iinima yoshali ngaashi iikulya, iikunwa, omizalo nakehe shoka tashi vulu okugandjwa oshali komuntu. Ohadhi gandja oshali dhitseye uuwanawa woshilongo shadho.

Momagumbo gomiti ohamu kala muna iinima ya yoolokothana, ihe momagumbo gomoondolopa ohamu kala muna oongala dhoopala anawa ano dhatulwa kiinima mbyoka yili mookombitha. Aaantu yomoondolopa oyeshi okuninga nawa omagumbo gawo ga kale taga monika nawa ngeke puna aantu taye yapo.

Aahongi yiipilangi nenge tutye aahongi yomiti oha yoongo nawa. Ngele owaadha omuntu ompulungu eshi oku honga nawa, nena omhu nguka ohe ku nyanyudha miilonga yaye. Aantu haa hongo iipundi, ohaa hongo iitaafula, aantu haa hongo oombete noyindji yomuyo. Iipundi oya simana oshoka kehe mpa toyi opena oku kala iipundi yo ku kala omutuma.